Imikhuhlane eminengi isuka ibe yingozi kakhulu elizweni. Kuqakathekile ukubana kuhanjwe kuhlatshwe abantu bonke bavikeleke emkhuhlaneni lo oyabe ukhona elizweni.

Kulemikhuhlane esuka iyande emazweni wonke. Imikhuhlane le abezempilakahle jikelele amazwe onke bayahlala phansi kukhulunywe ngayo, kukhulunywe langendlela engalatshwa ngayo

Abezempilakahle bayahlangana bengodokotela beyenze amacebo, baphanane imibono eyokuthi umkhuhlane oyabe usuthe waqhamuka elizweni oyingozi, bawulaphe njani.

Kulezinsuku sokulezindawo ezinengi eziyakhiweyo okugejwe khona imigodi ukuze abantu bathole amanzi ahlanzekileyo awokunatha. Lokhu kungenxa yokwanda kwemikhuhlane yesihudo.

Ezibhedlela kuba lethuba lokubana bancedisa abantu emkhuhlaneni etshiyeneyo ngokungela mbhadalo. Ukuze labo abangayenelesiyo bathole usizo.

Abezempilakahle bayafundisa abantu ukubana bafundise labantwana ukugeza izandla, ukubana abantwana bayabe besidla loba bebamba ukudla, izandla zabo zibe ngezihlanzekileyo .

Abezempilakahle bayafundisa abantu ngomkhuhlane ozayo ezweni ayabe uyingozi njalo lokubana kumele uvikekeleke njani lokuthi ungathola ncedo bani esibhedlela.

Amanzi ahlanzekileyo aqakathekile emphakathini. Lokhu kwenza abantu bengabanjwa yimikhuhlane. Lokhu kwenza futhi abantu bevikelele emikhuhlaneni etholakala phakathi kwamanzi.

Kulezinsuku kulemigodi egejwayo. Imigodi leyi isipucikile kakhulu iyafakwa izimpompi zokubana abantu bakhe amanzi ezimpompini bengabhobozanga le mugodi eminengi ibuya labantu abayabe bevela kwamanye amazwe bafike balungisele abantu endaweni lapho abahlala khona .

Omongikazi abasuka emazweni atshiyeneyo. Kuqakathekile ukubana bahlale behlangana. Ukuze babonisane ngemikhuhlane etshiyeneyo. Etholakala emazweni abo, njalo babonisane ukubana ingalatshwa njani, bathole usizo, kwamanye amazwe, lembono yabanye babo.

emakhaya kuqakathekile ukuthi kube labantu abalolwazi ngokwezempilakahle, abantu abanje ngama home based care kuyabe kuqakathekile ukuba batholakale emakhaya ngoba kubanzima ukuba abantu bafike esibhedlela sokuqakathekile ukuthi kuqeqetshiswe abantu abazaba lolwazi ukuba bafundisa abanye emakhaya.

Abantu abagula umkhuhlane wengqondo bayaludinga usizo lwezihlobo labantu ukubana babahambise ezibhedlela zakhona lapho okulatshwa khona lowo mkhuhlane.

Abantu abagula umkhuhlane wengqondo, abantu bezempilakahle bayabalanda babafundise ukubana labo ababangcinayo loba ababakhangelayo babekwazi ukubana umuntu onjalo kuhlaleka njani laye emphakathini.

Umuntu ogula umkhuhlane wenqondo uyingozi kakhulu emphakathini. Kuqakathekile ukuthi lingabona umuntu ogula umkhuhlane wenqondo limhambise esibhedlela sakhona ayethola usizo.

Abakhangela ngezemvelo baqakathekise kakhulu esigabeni bayafundisa abantu ukubana bangatshisatshisi kokuphela iznto kwenza abantu bephefumule umoya ongalunganga

Izigulane ziyafika ezibhedlela zigula kakhulu zifike ziphiwe indawo yokulala lapho odokotela labomongikazi bayabe bebuya ngesikhathi ngesikhathi bezobakhangela

Izigulani ezinengi ziyafika esibhedlela zingenelisi ukuhamba ngenyawo zabo. Bayafika baphiwe iwheelchair yokubafuqa bebhodabhoda labo bebahambisa lapho okumele balatshwe khona.

Ezibhedlela noma emakilinika, kulendawo lapho okugcinwa khona amaphilisi ezigulane. Umuntu ma egula bayamtshela ukuthi ahambe kuleyondawo eyethatha khona amaphilisi lawo ayabe ewabhalelwe.

ezibhedlela kuba lezindawo ezehlukeneyo okugcinwa khona abantu kulalapho okugcinwa khona abantu abagula imikhuhlane ethelelwanayo ngokuthi ungenile nje lapha akungeni muntu ngaphandle kukadokotela oyabe ezivikele

Ezibhedlela lasemakilinikhi abantu abagula kakhulu abayabe sebesehluleka ukuhamba bayabathwala ngama wheel chair behambe labo phakathi kwesibhedlela ukuze bayoncedwa masinyane

Abantwana abasezibhedlela abancane, abazali babo bayavunyelwa ukubana bahlale labo bebakhangele khonapho kuleso sibhedlela. Abantu babe bebuya ukozobabona esibhedlela lesi bebaphathele okokudla.

Izigulane mazifika esibhedlela zifika zelatshwe ziphiwe amaphilisi.

abezempulakahle nxa befundisa izigulane ngemikhuhlane ekhona bayazivala amakhala lomlomo ukwenzela ukuthi bengathathelani imikhuhlane lokhu kuyasiza kakhulu ngoba umkhuhlane uyaphuza ukuthi u spredeke

Odokotela bayabuthana ndawonye babonisane ngokwelatshwa kwemikhuhlane, lomkhuhlane oyaba suthe wangena emazweni. Bayancedisana ukuphuma lamacebo okulwa lalowo mkhuhlane.

Izibhedlela zemaphandleni ziyabe zikhatshana njalo abantu bayabe bengayenelisi ukubana babhadale izimali eziyabe zifunakala ukwenza amasurgery lokhu kubalusizo kakhulu nxa kungafika abantu abavela kwamanye amazwe abazongceda abanye abangenelisiyo ukwenza amasurgery

Abantu besifazana baba lohlupho olunengi kakhulu kumikhuhlane. Lokhu kwenza bebe ngabantu abahlala begulagula okungapheliyo .Kuqakathekile ukubana bafundiswe babe lolwazi ngemikhuhlane.

Uzulu uyawudinga umkhankaso wokuziphatha ukubana babelolwazi lokuthi baziphathe njani behlanzekile emphakathini. Kuqakathekile ukubana abezempilakahle bahlale bafundi-fundise abantu ngokuohila behlanzekile.

Abantu nxa besiya esibhedlela bayafika bahlale ezitulweni lapho abafika bafundiswe khona ukuba nxa usiza kulesisibhedlela kumele uqale uqonde ngaphi ubususiya ngaphi.

Izibhedlela nezibhedlela kuba lendawo lapho okugcinwa khona amagazi abantu abayabe behlole imikhuhlane, indawo leyi yikho okuphuma khona imiklomela yokuba ulayo yini leyo mikhuhlane abayabe bekukhangele wona.

Ezibhedlela lasemakilinika kulezindawo abantu abafika befole khona ukuze baqalise ukwelatshwa lezo zindawo ziyahlanganiselwa noma yisiphi isigulane.

Ezibhedlela abantu kumele bathole izimota zokuhambisa uma bephathekile. Lezizimota ziyabe zitholakala phakathi esibhedlela ukuhamba besiza abantu abagulayo.

Amabhakani aqakathekile kakhulu. Ngoba kwenza umuntu kube lula ukubana abekwazi ukuthi le kungaba yikilinika, kungaba yisibhedlela, noma kungaba yiyiphi indawo angathola khona usizo masinyane uma ephathekile.

Ezibhedlela kuba lezimota zokuthwala amadokotela lama nesi behamba besiya kwezinye indawo lapho abayalapha khona abantu. Izimota lezi zilusizo kakhulu Ezibhedlela.

Isibhedlela ngesibhedlela kuba lendawo lapho okuthathwa khona amagazi abantu agcinwe khona ukuze kuphume imiklomela yokubana kungabe lowomkhuhlane ade bewudinga ulawo yini.

Odokotela ezibhedlela basebenzisa imitshina ukuthi bebelesiqiniseko ukubana bezwe inhliziyo ukubana ingabe isebenza kahle emuntwini njalo basebenza ngayo zonke indlela ukubana bethole imikhuhlane engabe iphambanisa inhliziyo ebantwaneni lasebadaleni.

Izimota ezibhedlela ziqakathekile kakhulu kubomongikazi ma kulemikhankaso kubalula ukubana behambe indawo ezikude behambele abantu bebafundisa ngezempila kahle lokhu kulusizo kakhulu ukubana izibhedlela lezibhedlela zibe lezimota zokuhambisa

Phandle kwezibhedlela emakhemis lemakilinika kuyafanekiswa imithimithi ngaphandle kwawo ukuze labo abangakwaziyo ukubana kusesibhedlela noma ekilinika babone ngakho khonalokho ukuthi lapha sokusesibhedlela kumbe ekiliniki.

Uma usiya esibhedlela ufika uhlohlwe imikhuhlane etshiyeneyo. Kuqalwa ngokuhlolwa imikhuhlane efana laboBp ukuze babone ukuthi lokho okugulayo akubangelwa yiyo yini.

Ezibhedlela ungatholakala ulomkhuhlane we BP, bayakufundisa indlela okumele uziphathe ngayo, lokudla okumele ukudle. Bayabe bekufundisa ukubana ungadli ukudla okuletshukela elinengi, ungadli ukudla okulesawudo elinengi, okulamafutha amanengi

Izinso zitholakala phakathi emzimbeni womuntu. Umkhuhlane wezinso lo uyingozi kakhulu, njalo uyavikeleka ungatholakala kusesemasinya.

Odokotela sebegcina ulwazi emitshineni, amakhompiyutha. Ulwazi lolu bayabe beluthola kwamanye amazwe kwabanye odokotela ukubana umkhuhlane othize ungabe uselatshwa njani.

Indlela zokwelapha imikhuhlane zitshiyene. Abanye belatshwa bephiwa amaphilisi, abanye belatshwa behlatshwa amajekiseni, abanye belatshwa befakwe ama drip emzimbeni ukubana behambise imithi ezafika ilaphe umzimba womuntu.

Kulemihlobohlobo yemithi etshiyeneyo ezibhedlela. Eminye imithi yakhona iyatholakala kulelilizwe lakithi. Eminye itholakala kwamanye amazwe. Imithi leyi, iyasiza kakhulu, abantu abagula imikhuhlane, etshiyeneyo.

Ezibhedlela kulendawo lapho okugcinwa khona amagazi abantu. Indawo leyi uyayithola ilemitshinatshina eyehlukeneyo ,eyokuhlola ukubana imkhuhlane abayikhageleyo bayithola umuntu elawo yini.

Indawo okugcinwa khona amagazi lapho ma uhlolwa kuyasiza kakhulu ebantwini ngoba abanye bayabe begula bengazi ukubana bazithwele. Abanye bayabe begula njalo bengakwazi ukuthi baguliswa yizisu.

Ezibhedlela kuba lendawo lapho okugcinwa amagazi abantu okuphima imiklomela yemikhuhlane lapho ke kuyingozi kakhulu uma ungagezi izandla ma uqeda kusebenza kuleyo ndawo kumbe kubamba lezo zinto phakathi kwaleyo ndawo kumele ugeze izandla zakho ngesepa zitshene.

Ezibhedlela ma ugula bayafika bekuthathe igazi balifake ezigujaneni ezincani lihanjiswe endaweni lapho okugcinwa khona lelogazi okuzaphuma khona imiklomela yemikhuhlane lo akade bewudinga.

Ezibhedlela kulendawo lapho okugcinwa khona amasampula embangela yimikhuhlane. Ilusizo kakhulu ngoba iyavikela ubungozi bokugula abantu abangahlangana lakho.

Uma usiyahlolwa imikhuhlane ezibhedlela bafika bakuthathe igazi bafake endlini yokugcinela igazi yikho lapho okuyaphuma khona imiklomela yokubana ubanjiwe leyomikhuhlane abayabe bekuhlole yona.

Omongikazi lama dokotela bayenza umsebenzi omkhulu ekwelapheni abantu. Bayabathatha igazi belihlole ukuze bebone ukuthi umuntu lo engabe egula mkhuhlane bani.

Omama abalabantwana abancane. Abanengi bakhona abahambisi abahtwana ezibhedlela. Lokhu kwenza abezempilakahle, becina behamba bedinga abantwana, abangakaqedi ukuhlaba amanjekiseni, loba ukuthontiselwa.

Omama abazithweleyo kuqakathekile ukuthi bahlalele duze lezibhedlela ukuze lapho izisu zabo zibabuhlungu baphange bathole usizo.

Abantu abalabantwana abancane bayahamba ezibhedlela besiyahlabisa abantwana ama injection wokuvikela imikhuhlane. Bafika lapho bafundiswe indlela okumele baphathe ngayo abantwana, indlela okumele abantwana badle ngayo ukuze bakhule kuhle.

Kulemitshina tshina ehlukeneyo ezibhedlela eminye ngeyokukhangela ukubana itshukela lakho linganani eminye ngeyokukhangela ukubana i"bp"yakho inganani njalo eminye ngeyokukhangela ukubana umkhuhlane othize ulawo yini.

Ezibhedlela sekulemitshina eminengi esizayo. Eminye emitshina yileyi eyokukhipha amazinyo. Imitshina leyi iyasiza abantu kakhulu ekukhipheni amazinyo ngoba izinyo ma selibolile libuhlungu kakhulu, kuyabe kungasela eyinye indlela ngaphandle kokubana ulikhiphe.

Kulendlela ezehlukeneyo ezokwelapha amazinyo. Amazinyo amanye ayabe angaxegayo. kulendlela yokubamba ukuthi engaxegi kube lendlela yokwelapha amazinyo futhi abuhlungu amanye ayakhitshwa amanye uyaphiwa amaphilizi wokubana ayelatshwe.

Ezibhedlela kulemihlobo hlobo yemitshini ehlukeneyo kulemitshina youkuhlola amagazi kulemitshina yokuhlola imikhuhlane nje eyabe ihlukahlukene.

Ma ufika esibhedlela bayakuhlola ukuthi umzimba wakho utshisa kangakanani. Besebenzisa imitshina yakhona yokuhlola. Baphinde bakuthathe ngemitshina yabo, bakuhlole ukubana kawula yini isifo seBP.

Ezibhedlela kuyatholakala izigelo. Izigelo zakhona ayisizo lezizigelo zokugela abantu. Kuba yizigelo zokugela inyama yabantu, uma besenza uhlinzo.

Ezibhedlela kulemihlobo eminengi yemitshina esetshenziswa ngabodokotela leyo mtshina iyabe ilolwazi yemikhuhlane lokwelatshwa komkhuhlane.

Ezibhedlela kuba lemitshina etshiyeneyo. Imitshina leyi eminye ngehlola ukubana umuntu usaphefumula ngendlela eyiyo yini, lokuthi umuntu usaphila yini.

Ezibhedlela kuba lemitshina ethize eyokuhlola imikhuhlane, imitshina le iyasebenza kakhulu ilusizo kubodokotela ukuze bebekwazi ukuthi lowo mkhuhlane abawudingayo ulawo yin.

Umuntu oyephukileyo kuba nzima kakhulu ukubana ahambe ma egobe unyawo . Kuba lula ma engafika esibhedlela aphiwe isigodo noma insimbi eyokuthi abhalansise unyawo lwakhe ahambe ebambe wona.

izibhedlela ezinengi azilamitshina yokuhlola abantu okunjengokuthi babahlole ingaphakathi yabo imitshina leyi iyadula kakhulu njalo inzima ukuthi ilungiswe nxa ingafa

imisebenzi ibalula kakhulu kubodokotela labomongikazi ezibhedlela nxa bengazithola bele mitshina lezinto ezinjengabo zigelo lama narithi ukubana imisebenzi yabo ibe lula kakhulu njalo kubelula ukubana besebenze baqhede lokho akade befuna ukukwenza

Kulamaphilisi amanengi kakhulu amanye ayingozi ungawanatha uwaphambanise indlela okuyabe kumele uwanathe ngayo ayakwanisa ukukwenza isiyezi amanye ayakugijimisa kuyabe kumele ulanadele indlela okuyabe kuthwe uwanathe ngayo

Amaphilisi amanenginengi awokukhwehlela abhaliwe ngaphandle ukubana la ngamaphilisi okukhwehlela. Ayabe esiza kakhulu emuntwini oyabe engenwe ngomqando.

Kulemihlobo eminengi yamaphilisi. Amanye amaphilisi atholakala phakathi kwama plastic amancane ayabe evalelwe ukuthi engangeni imota njalo engangenelwa ngamanzi.

Kulemihlobohlobo yamaphilisi abantu abayisebenzisayo. Abanye amaphilisi ayabe ebhaliwe ngaphandle ukubana ngamaphilisi wani njalo mangaki phakathi njalo aweya isisindo esinganani

Ezibhedlela kulemihlobohlobo etshiyeneyo yamaphilisi. Amanye atholakala emabhokisini, amanye atholakala phakathi kokuyizigujana. Amaphilisi la ayasiza kakhulu ebantwini njalo ukuze afinyelele ebantwini kumele abesendaweni engangeni khona amanzi.

Abantu bangafika ezibhedlela babanjwe imikhuhlane ye BP bayatshelwa indlela okumele banathe ngayo amaphilisi kusiya ngokuthi i BP yakho iphezulu okunganani

Umkhuhlane woqhuqho uyingozi kakhulu abantu bafika ezibhedlela bephathekile befike bethathwe igazi bahlolwe ukubana balawo yini lowo mkhuhlane. Yikho lapho okuphuma khona imiklomela phakathi kwesigujana leso ukubana balawo yini lowo mkhuhlane.

Amaphilisi akulezinsuku ayingozi ungawasebenzisa ngendlela engayisiyo. Kuyabe kumele ulandele imithetho ebhalwe phakathi kwamaphilisi wonalawo. Kumele njalo ubelokwazi ukubana amaphilisi lawa kumele uwasebenzise okwesikhathi esinganani.

Isigulane esigulayo okuzwayo esibhedlela esiyabe sesingasakwanisi ukudla loba ukunatha bafike bamfake idrip noma amanzi ukuze ethole amandla.

Imithi eminengi iyabi tshengisa ngaphandle ukubana lo ngumkhuhlane Wani .Iyadweba umfanekiso womuntu ngaphandle ukubana lo umuntu uphethwe yini .Kuba kula emuntwini oyabe engafundanga engakwazi ukubala ukuthi abekwazi ukuthi lo ngumuthi osebenza umkhuhlane onje .

Imithi eminengi yamaphayilzi iyatholakala ezibhedlela lasemafamasi. Odokotela abanengi sebekwazi ukuwelapha. Bayadinga imithi loba amakhrimu okubana ugcobe, kuphele.

Kulemihlobo eminengi lendlela ezinengi zokwelapha isigulane esibulawa ngumkhuhlane wamehlo. Eminye ngeyokuthontisela, eminye ngenathwayo. Lokhu kwenza isigulane siphange ukuphola emkhuhlaneni wamehlo.

Amaphilisi amanengi ezibhedlela abhaliwe ngaphandle ukubana ngamaphilisi anganani njalo amaphilisi la alapha umkhuhlane onjani amaphilisi la ayasiza kakhulu ngoba abhaliwe ukubana asilisa okwesikhathi esinganani

Imithi eminengi itholakala phakathi kwama cadi bokisi iyabe iphakathi kwezimbodlela, ngaphandle kwamabokisi akhona kuyabe kutshengisela ukubana lowo muthi ungabe ulaphani.

Kulemihlobohlobo eminengi yemithi yokukhwehlela. Eminye imithi iyelapha imiphimbo eyabe iwomile. Leyo mithi ilusizo kakhuku ebantwini abalezifuba loba uphepha.

Kulemikhuhlane etshiyeneyo elatshwa ngendlela etshiyeneyo. Eminye yemikhuhlane iyalatshwa ngamaphilisi eminye iyalatshwa ngama njekishini. Amanjekishini la ayelapha kakhulu phakathi ukubana lowo mkhuhlane oyabe ubulala umuntu uphange udilike.

Amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo, amanye ayabe ephakathi kwamakhadibhokisi evalelwe ukubana angangeni amanzi ngoba lawo maphilizi angangena amanzi ayabe engasasebenzi.

Kulemihlobohlobo yemithi etshiyeneyo yokukhwehlela. Eminye ngeyokuqeda uphepha, eminye ngeyokuqeda imiphimbo ehwayayo imithi le itholakala ezibhedlela eminye njalo uyayithola emafamasi

Umkhuhlane wamehlo uthwalise abantu nzima abantu bacina besiyadinga usizo ezibhedlela bafike baphiwe imithi yokwelapha amehlo ukuze bekwazi ukubona kahle bekwazi njalo lokusizakala basile masinyane.

Odokotela sebekwazi ukwenza imithi etshiyeneyo yokwehlisa amatshukela lamaBP

Ngalezinsuku ezibhedlela kulemihlobo etshiyeneyo eyamapills eminye itholakala emagabheni eminye itholakala emacard bhokisini amagabha lawa ayasiza abantu ukubana bengamanzisi amapills amapills evikeleke ebumanzini bezinto oyabe uzithwele

Ezibhedlela kulemihlohlobo yamaphilizi atshiyeneyo. Amanye atholakala emabhokisini amanye atholakala ezigubhini amanye atholakala emagabheni kuya ngemihlobo yamaphilizi ukubana kumele avikeleke njani ukuzeefike ebantwini.

ngalezinsuku kulungiswa amaphilisi atshiyetshiyeneyo njalo kuba lula ukubana uthole lapha alungiswa khona a ulensolo njalo ma engazange akuphathe kuhle kuba lula ukubana ufonelane le company eyenza amaphilisi lawa ufake insolo yakho ngoba kuyabe kukhona ama phone number khonapho

Sokwabalula ukubana abantu bathole imithi esibhedlela. Eminye ngevela kwamanye amazwe. Eminye ngelungiswa kuleli. Abantu sebethola usizo olulula esibhedlela njalo kabasashoti imithi.

Inengi labantu elubulawa ngumkhuhlane wezinso bajwayele ukuhamba esibhedlela beyehlolwa ngudokotela bebe sebebabhalela imithi ukuthi bethenge yiphi engabagezisa izinso.

Kulezibhedlela ezitshiyeneyo, kulezibhedlela zabantu ababulawa zingqondo. Lezi zibhedlela kutholakala abantu abagula umkhuhlane wengqondo. Yikho lapho abafika belatshwe khona lowo mkhuhlane.

Ezibhedlela zabantwana uyathola abantwana begcwele belele emibhedaneni yabo. Kubuye odokotela abafundele umsebenzi wonalowu owokulapha abantwana. Bafike bebalaphe basile.

Abantwana abancane abaya ezikolweni. Kuqakathekile ukubana bahambe beliqembu ukuze omunye wabo ma ewelwa yingozi noma engeni engozini kube lobufakazi ebazalini ukubana kwenzakaleni besendleleni.

Abantwana abalobugoga bomlomo lamakhala bayabathole usizo mahala ezibhedlela emadokoteleni ayabe evela phandle kwamazwe.

ezibhedlela lapho okugcinwa khona abantwana abagulayo kulabantwana abanengi abayabe betshile ikakhulu ngesikhathi lesi somqando abanye bayabe betshiswe ngamanzi abanye betshiswe ngumlilo lokhukwenzakwande abantwana kakhulu ezibhedlela ngesikhathi lesi somqando

Odokotela abafundela ukwelapha abantwana bayaphiwa udoli oyabe emi njengomntwana baya fundela kuye ukuba ma uselalha umuntu umenza kanjani bafundela kuyenalowo doli abayabe bemphiwe.

Abazali babantwana bakulezi insuku abatholakali emakhaya lasezindlini kuyabe kusele abantwana bodwa okwenza bangabi lethuba lokuhambisa abantwana esibhedlela labo abezempilakahle bangafika behamba besenza imkhankaso ethize bayakwanisa ukusiza umntwana oyabe esele emakhaya.

Izibhedlela ngezibhedlela kubalendawo yokuvikela abancane, bafakwe phakathi kwama oxygen ukuze bephephe ekungaphefumulini kuhle.

Ezibhedlela kulendawo okugcinwa khona abantwana abagulayo indawo leyi iba lamapikitsha emidulwini yakhona ukuze abantwana mabegula bebebezibukela amapikitsha lawa.

Imithi yabantwana abancane ivamiswe ukubhalwa ukuthi inathwa kusukisela esibangeni lesi kusiyakuma kusiphi isibanga .Bayenzela ukuthi abantwana benganathiswa imithi yabantu abadala bayacina begula kakhulu.

Umhlaba wonke jikelele abantwana bagcwele ezibhedlela ngezingozi zokutsha. Abanye batshiswa ngamanzi, abanye batshiswa ngumlilo. Kuyingozi kakhulu ukubana utshiye umntwana duze lamanzi atshisayo.

Ngamazwe ngamazwe kulendawo ezitshiyeneyo lapho okugcinwa khona abantwana abayabe bevela kwamanye amazwe, abantwana labo abanye bayabe bephathekile bengezwa kahle bebagcine bebanike ukudla

ezibhedlela zabantwana bayafundisa abazali ukuthi benakekele njani abantwana ukuze bengabanjwa yimikhuhlane ethile njalo lokuthi umntwana ukuze ekhule ehlakaniphile kumele adle kuphi ukudla

Kulamalanga ezikolweni sokulemfundo ephezulu sebesebenzisa imitshina amakhompuyutha ezikolweni ukwenzela ukuthi imfundo yabo iye phambili njalo bathole ulwazi oluphezulu

Ezibhedlela noma emakilinika kuba lendawo lapho abantu abahlolwa khona izisu, njalo kubendawo lapho abantu abahamba besiyahlolwa khona izisu ukuthi babe lolwazi lokuthi umntwana ngoyini.

Odokotela masebeqedile ukufunda sebeqeqeshile, bayahamba beyenza isivumelwano sokubana bazasebenza ngokuzikhandla. Njalo yonke imithi abazisebenzisa, bayasebenzisa yonke imithetho abayabe beyiphiwe ngabezempilakahle.

Omama abazithweleyo bayahamba ezibhedlela bayehlolwa izisu njalo bayakhuthazwa ukubana bahambe lapho okuhlolwa khona abantwana ukubana babelolwazi ukuthi umntwana wakhona angaba ngoyini.

Eminye imikhuhlane iyabe idinga abantu abaqeqetshele lowo mkhuhlane . Odokotela bakhona bawufundele lowo msebenzi ukuze bakwazi ukufundisa abantu ngawo, lokwelapha abantu ngawo.

Kulezinsuku nxa usuzithwele usukwazi ukuhamba ezibhedlela noma emafamasi ufike uhambe endawen lapho okuhlolwa khona, ucele ukuba bakuhlole ukwazi ukuthi umntwana ozambeletha ngoyini.

Abantu abahamba bebala abantu elizweni bayahamba ngandlu ngandlu noma ngomuzi ngomuzi behambe beqoqodela abantu ezindlini zabo bebabuza ukuthi bahlala bebangaki njalo abantwana bangaki njalo abadala bangaki lokhu bayabe besenzela ukubana bebelolwazi ukuthi abantu elizweni bangakanani

Umuntu ofundela ubudokotela loma ukuba ngumongikazi uyaphiwa udoli ozoba esenza kuye izibonelo zokuba umuntu uyelatshwa njani.

Emakhemesi kuyathengiswa imthi lamaphilisi atshiyeneyo. Amanye ngamaphilisi awesikhiwa, amanye ngamaphilisi awesintu. Awesintu la ayabe egigagigiwe aba zimphutshana afakwa enziwa amaphilisi.

Omama abazithweleyo bayahamba esibhedlela beyehlolwa ukuthi umntwana abayabe bemthwele uhlezi kuhle lokuthi ubeletha nini bayamfaka emitshineni ebesesiba kwazi lobulili bomntwana.

Esikhathini esinengi ezibhedlela yikho abantu abathola khona usizo mabenga sakwanisi ukuphefumula ukubana bafakwe ama oxigini ukubana baphefumule ngendlela ngoba bayabe bengasakwazi ukuphefumula kahle. kuqakathekile ukuthi abantu ma bengezwa bephathekile emzimbeni bagimele ezibhedlela ukuze amadokotela abekwazi ukubasiza.

Odokotela bamehlo bayasiza kakhulu abantu ababulawa ngamehlo ukubana babakline amehlo abo.

Amakhemisi amanengi abalendawo lapho okuhlala khona abakhulu baleyo famasi ukuze ma ulesikhalazo ukwazi ukungena phakathi utsho isikhalazo sakho.

Emakhemisi kulemitshina egcina ulwazi, lwezinto zonke eziphakathi , emakhemisi khonapho. Imithi ephakathi, indlela esebenza ngayo. Abantu ababuye bazethenga kuleyokhemisi.

Amakhemisi amanengi ngaphandle kwawo abhaliwe ukubana leli yikhemisi ukuze abantu kube lula ukubana bangene phakathi bathenge imithi abayabe beyilanda kuleyo khemisi. Amabhakani lawa ayasiza noma emuntwini oyabe engakwazi ukuthi lapha kusekhemisi.

Emakhemesi kulemihlobohlobo eminengi eyamaphilisi. Amanye amaphilisi ayenziwa ngemithi yesintu uyayithola nje kuzimpuphu eziyabe zigqundagqundwe emithini yesintu zafakwa phakathi zenziwa amaphilisi.

Izibhedlela ngezibhedlela, zilemota yokuthwala izigulane. Izigulane ezinye ziyaba zigula zisezindlini, ezinye ziyabezigula zikhonapho esibhedlela kumele zitshintshwe zihanjiswe kwezinye izibhedlela ezinkulu ziyethola usizo. Kubalula ma kulemota yokuthwala izigulane.

Amachemistry kuthengiswa imihlobohlobo yemithi etshiyeneyo eminye isezigujaneni, eminye ngamaphilisi, eminye isemakhadibhokisini yikho lapho okutholakala khona imithi eyelapha imikhuhlane nje yonke etshiyeneyo.

Emakhemesi kuyathengiswa imithi etshiyeneyo lama philisi akhona. Lolu lwazi lokuthi leyo mithi isebenza njani. Iyagcinwa kuma khombiyutha ukuze lowo othengisayo abe lolwazi ukuba uthengisela umuntu into eyiyo yini.

Emakhemesi sokulula ukuthi abantu bahambe beyelaphisa abantwana ngoba kuyabe kungela bantu abanengi kakhulu kuleyo ndawo. Kwenza umuntu ojahileyo kufike kube lula kuye ukubana alaphise umntwanakhe ahambe ngesikhathi.

Imithi eminengi itholakala ema famasi, leyo mithi uyithola ingamanzi, eminye uyithola ingamaphilisi. Leyo mithi iyasiza kakhulu abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo.

Amakhemesi amanengi, athengisa imithi etshiyetshiyeneyo yokwelapha imikhuhlane. Eminye uyithola isemabhokisini ingamaphilisi, eminye uyithole isemagajeni ingamanzi.

Kulemihlobohlobo eminengi yemithi ethengiswa emakhemesi .Okunye kuba ngamaphilizi, okunye kuba yimithi yokungcoba. Umuntu uyathenga ayengcoba lapho okulesilonda khona loba lapho udokotela athi afike engcobe khona.

Amakhemesi amanengi ayathengisa imihlobohlobo yemithi etshiyeneyo. Eminye kuba yimithi yabantwana abancane, eminye kuba yimithi yabomama ababelethileyo.

Amakhemesi amanengi alemiithi yonke ongabe uyidinga. Eminye yemithi iyabe ingamaphilisi esintu, eminye yemithi iyabe iyimithi yesikhiwa. Amakhemesi ayasiza kakhulu kumphakathi.

Nxa udinga amakhemisi ufuna ukuthenga amaphilisi noma imithi kuba lula bangabhala ezivalweni lokuthi bafake egcekeni imithi yabo ukuze laba abangakwazi ukubala bakwazi ukungena babuze ukuthi yikho lapho okuthengiswa khona imithi yini.

Emakhemisi kulemihlobohlobo yamaphilisi etshiyeneyo eminye itholakala phakathi kwamabhokisi ukubana ingabi manzi ihlala ivikilekile lawana amaphilisi athengiswa emakhemisi ukuze abantu nxa besuka ezibhedlela kubelula ukubana bathole amaphilisi ashotayo esibhedlela.

Emakhemesi bathengisa amapilisi lemithi okutshiyeneyo. Amapilisi lawa amanegi akahona ungawanatha ungadlanga uyahwaya, abanye abantu bayaqhuleka ngenxa yokunatha amapilisi bengadlanga.

Uchago lwabantwana abangamunyiyo luyatholaka emakhemisi lakuzo zonke endawo ezithengisa amaphilisi lemithi yezibhedlela ukuze abantwana abangamunyiyo labo bathole okokunatha.

Umphakathi uyaludinga usizo lwesibhedlela, kodwa kwesinye isikhathi isibhedlela siyabe sikude, njalo ukuthi umuntu afike ogulayo kuba kubenzima ngenyawo. Kodwa abeminkangaso ma befika kuleyo ndawo , abantu bayagijima bayekhona khona usizo ngemphilo yabo

Abantu bemkhankaso eminengi. Bayafika endaweni eligceke. Bafike bahlale, bafake itende labo. Abantu babuye bafike bathole usizo, khonapho egcekeni. Kuye wonke umuntu oyabe efuna usizo lwesibhedlela.

Imikhankaso eminengi iyasiza kakhulu, kulabo abangela thuba lokuya ezibhedlela. Abanjengabantu abayenza ezemidlalo abanye ithuba lakhona abalitholi ukubana bahambe bayefinyelela ezibhedlela.

Umkhuhlane woqhuqho uyingozi kakhulu. Abemkhankaso bayahamba befundisa abantu ngokuhlanzeka, ukubani bengangcini izibi njalo behlale bevikelekile emkhuhlaneni lowo. Bayanika abantu izinto zokusebenzisa ukubana bengalunywa yiminyane.

Abantu abakhankasayo bayahamba kumphakathi bahambe belalela izikhalazo zabantu kokuthi bangabasiza njani abantu kuleyondawo ukuze bathole isizo lwesibhedlela.

Abemikhankaso yezibhedlela baqakathekile kakhulu ebantwini ngoba abanye abafinyeleli ezibhedlela. Abanye bayabe bengela lwazi lokubana kulomkhuhlane okumele ulatshwe. Abemikhankaso bayasiza kakhulu kulaba futhi abakhatshana futhi lezibhedlela ukuze bathole usizo.

Izibhedlela ezinengi zikatshana abantu bayabe besehluleka ukubane bafinyelele ezibhedlela abantu abadala ababe sebegugile kuba nzima ukubane bayefika kulezo zibhedlela abemikhankaso babalusizo kakhulu ngoba bafika bame endaweni eduze okuthi umuntu omdala uyafika

Imikhankaso eminengi ilusizo kakhulu, ikakhulu lo umkhankaso woqhuqho. Kwenza abantu bebekwazi ukuthi bangazivikela njani ukuthi bangabanjwa ngukhuhlane woqhuqho njalo lokuthi bavikeleke njani emkhuhlaneni lowu.

Amabhakane akhomba izindawo aqakathekile kakhulu. Ikakhulu lawo akhomba isibhedlela. Ayenza abantu bafike masinya esibhedleleni njalo babelolwazi ukubana isibhedlela esiseduze singaba sendaweni enganani

Imikhankaso eminengi ilusizo lokhu kwenza abantu bezemikhankaso behambe bememezela betshela abantu ukubana bazigcine njani njalo bavikeleke njani emikhuhlaneni eminye.

Elizweni kuqakathekile ukubana kubelemi khankaso yezempilakahle ukuze abantu bebelolwazi yendlela okumele baphile ngayo emakhaya njalo bevikeleke emikhuhlaneni yonke engahamba ibahlasele.

Abezemikhankaso bayahamba kumphakathi, behambe befundisa umphakathi ngendlela okumele baziphathe ngayo, lokuqakatheka kokubana nxa bengezwa kahle bahambe ezibhedlela.

Abantu wezemphilakahle kumele bafundise uzulu ngokuyelula amathambo ukuze imizimba yabo ihlezi iqinile, njalo ingabi lula ukuhlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Amanzi yinto eligugu kakhulu esebenza endaweni ezinengi. Ngibona umuntu ogeza izandla ukuze izandla zakhe zibe ngezihlanzekileyo ngamanzi ahlanzekileyo

Esikhathini esinengi kuyake kufike abemikhankaso bekhankasa ngokwezempilakahle ukuze abantu besigaba bafundiswe ngokuziphilisa langokuphila kahle emphakathini.

imikhankaso esikhani esinengi iyasiza kakhulu ebantwini abayabe bengela thuba lokubana bafinyelele ezibhedlela abanjengama pholisa ngoba isikhathi esinengi bayabe besemsebenzini lo mphakathi nje abanye abalaso isikhathi sokubana bayenze behleli so isikhathi esinengi kusiza kakhulu ebantwini ku zulu wonke ukubana

Omama abanengi bayahamba ezibhedlela bafike bathole uncedo lokuba mabengafuni ukuba labantwana ngesikhathi abangafuni ngaso bavikeleke eziswini eziyabe zingahlelwanga. Bayahamba ezibhedlela bafike bahlatshwe ama-injection ehlatshwa engezikhathi ngesikhathi ukuze bangatholi abantwana.

Abantwana abancane abazelweyo noma abangakwanisi izinyanga kuba nzima ukubana bathole ukuweywa njengabanye abantwana. Lokhu kwenza becine bedingelwa okuyipananya kokuthi baweywe belele phezu kwakho.

Abantwana abangamankazana babalehlupho lokuswela amaphenzi, ngeskhathi besezikolweni. Lokhu kuyenza bafunde nzima. Kuqakathekile ukubana bathole amadona abanikeza amaphenzi, ukuze bafunde bekhululekile, nxa kuyikuthi umntwana sekulile.

imikhankaso iqhakathekile kakhulu ukuba abantu babe lolwazi lokuzphatha langendlela okumele bephilengazo ezindaweni abahlala kizo kulusizo kakhulu kufundiswe abantu behambe beyekhankasa ebantwini

Abayenza ezemidlalo balemphahla okumele bayigqoke ukuze bavikeleke ekuqamukeni, ekulimaleni. Izicathulo ngezinye zezinto okumele bazigqoke. Izicathulo eziqinileyo ezingeke zenza balimale enyaweni.

Abantu abayenza ezemidlalo kuqakathekile ukubana bahlale hlale belule imizimba yabo nsuku zonke ma bevuka ekuseni ukuze imizimba yabo ungani lula ukuqamuka.

Ukwelulwa kwamathambo kuqakathekile ebantwini abayenza ezemidlalo ukuba bebe lemizimba efanele ukwenza imidlalo yabo bebe lemizimba elungele njalo ukwenza leyo midlalo ukuze bengabi lokugula lokulimala okungelasizatho.

Kuqakathekile ukubana ungasebenza noma uhambe, noma uhlezi uhlale ulamanzi eceleni awokunatha ukuze ukwazi ukuphila kuhle njalo ungabanjwa yimikhuhlane eminengi.

Abantu abagogekileyoo babethwale nzama kakhulu ma befuna ukutholakala endaweni zemidlalo. Ngakho esikhathinì esinengi kubalusizo kakhulu ukuthi batholakale belendlela zokuhamba bakwazi ukuhamba emidlalweni yamabhora.

Ngalezinsuku ungahamba ezibhedlela bayafika bakukhangele ukubana bangakuncedisa njani, kulemitshina ethize esetshenziswayo ukukukhangela emzimbeni ngaphakathi komzimba ukubana ulohlupho bani bakuncedise ngalo.

Sokwaba lula kubomongikazi ukubana bafunde indlela ezitshiyeneyo zokwelatshwa kwabantu ezibhedlela. Sebefundela kubomabonakude, sebefundela emakhompuyutheni lokhu kwenza umsebenzi wabo ubelula ma bedinga indlela abangayelapha ngayo umuntu.

Kulemihlobohlobo eminengi yamaphilisi lemitshina esetshenziswa ngodokotela ukuba babe lolwazi lokubana ungabe ugula okunganani, njalo ungancediseka njani.

Ezibhedlela ngalenzi insuku abasasebenzi nzima. Kulemitshina tshina ehlukeneyo etshengisa ukubana umuntu bangam'ulapha njani ,njalo umuntu ulomkhuhlane wani.

Izihlahla ezinengi ziyelapha abantu. Lezi zihlahla ezinye kuba yizihlahla eziphuma amaluba, lawo maluba kube yiwo inyanga ezisebenzisa wona ukwelapha abantu.

Imithi yesuntu ilusizo kakhulu. Eminye yakhona uyithola emakhaya eminye uyithola egangeni. Leyi oyithola emakhaya ilinyiwe umnikazi wayo uyabe efuna ukuyisebenzisa ukwelapha imikhuhlane ayaziyo

Ukuhlala uhlanyele izihlahla, kuyasiza kakhulu. Ikakhulu ezinye izihlahla ziyanceda, ekwelapheni imikhuhlane. Nxa ungalamali, yokuya esibhedlela. Uyakwazi ukuzisebenzisela izihlahla zakho, oyabe uzihlanyelele zona.

Kulezi insuku amaphili esintu aphucukile. Asetholakala ezibhedlela asengamakhawunta. Lawa maphilisi ayabe esuke egejiwe ezihlahleni ezitshiyeneyo lemihlobohlobo.

Imithi eminengi eyenziwa lichena. Imithi le iyasiza kakhulu, ekukhuliseni izinwele. Lokugeza izinwele zabantu, uzithole zinukelela. Leyomithi iyabe isitshintshiwe. Yahlanganiswa lomuthi wesimanjemanje. Kwaba ngumuthi wesikhiwa.

imithi yesintu isiphucukile kakhulu kulezi insuku sebeyithatha bayenze ama philisi bayithatha bayi qunta qunte bayenze izimpuphu besebeyenza ama philisi anathwayo

Emandulo kwakungela eyinye indlela yokubana umuntu aye esibhedlela. Lezibhedlela zakhona zazizinlutshwana zingatholakali. Abantu babezisebenzisela imiti yesintu ukulapha imikhuhlane.

Lezinsuku abantu sebananzelela ukubana imithi yesintu iyasebenza. Sebeyihlanyela ezivandeni zabo ,beyithengise .Beyithengisela labo abayenza leyo mithi yesintu .

Ngalezinsuku imithi yesintu yiyo ethengiswa emakhemisi. Bayayigqundagqunda bayigige bayifake bayenze ibeyimpuphu bayifake phakathi kwamaphilisi. Amaphilisi lawa yiwo athengwa ngabantu emakhemisi. Ayasiza kakhulu abantu.

Imithi yesintu silusizo kakhulu kulezinsuku abamakhemesi sebeyithatha bayigqunde gqunde bayihlanganise ibeyimpuphu bayifake emambodleleni beyenze amaphilisi.

Imithi yesintu eminengi kulezi insuku, isitshintshwa ifakwe esilungwini. Sebeyitshintsha bayiyenze amaphilisi, bayigqunda gqunde ibeyimpuphu bayiyenze amaphilisi, eminye ibeyimithi yokugcoba isale isingamanzi.

Ezinye zezihlahla ezitholakala emajaladeni ethu ziyelapha ikakhulu abantwana bakhona ezinjengama popo amapopo abantwana intanga zakhona ziyelapha kakhulu imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu minengi kakhulu. Eminye iyaziphumela yodwa emagangeni. Izinyanga ziyabhoda zihambe ziyigebha egangeni.

Imithi yesintu yayisebenza kakhulu isetshenziswa ngabantu bakudala lamanje iyasiza kakhulu ma ungela mali yokuya esibhedlela iyakwazi ukukwelapha ikusize emkhuhlaneni yonke engaba iliphatha ikakhulu amaorange amalemon amaginger lamagarlic.

Kulezi insuku abantu kabasayi ezinyangeni, inengi lakhona. Imithi yesintu ababe beyidingayo, elaphayo eminye imikhuhlane. Iyatholakala emapharmacy. Iyatholakala ithengiswa, iyimihlobo etshiyeneyo.

Ezinye zezihlahla esizibona esivandeni siyabe singelalwazi ukubana ziyasebenza. Izihlahla lezi ziyelapha yizo ezisetshenziswa yizinyanga ukulapha ngazi abantu.

Kudala isibhedlela zazingekho abantu babenatha imithimithi etshiyeneyo yesintu lemithi yayigejwa eminye yakhona izimpande eminye njalo kwakuthathwa amahlamvu akhona abantu banathiswe ngoba izibhedlela zazingekho njalo zazisekudeni lezo ezazikhona.

Imithi yesintu isebenza ngendlela etshiyeneyo. Eminye isibenza kungamahlamvu, eminye isebenza izintambo, eminye isebenza iyimpande, eminye njalo isebenza ingamahlamvu awomileyo. Iyasiza imithi yesintu kakhulu empilweni zabantu.

Imithi yesintu yonke isebenza ngendlela ehlukeneyo. Eminye nge gigwayo eminye ngegqundwayo, uyigqulagqule uyifake ezilondeni noma lapho okubuhlungu khona noma uyinathe.

Imithi eminengi eyesintu ngalezinsuku sebeyifaka ezigujaneni bayenze bayibhale ukubanaa lowu ngumuthi wani. Lokhu kuyasiza kakhulu kulaba abangathandi ukuya ezinyangeni babe sebewuthenga lapho oyabe uthengiswa khona.

Imithi yesintu iyatholakala indawo ezitshiyeneyo eminye itholakala ezivandeni, eminye itholakala emagangeni lase maguswini, yikho lapho okufika khona izinyanga labanusi bafike bayithathe bayelaphe ngayo abantu.

Imithi yesintu isebenza ngendlela ehlukeneyo. Eminye iyanathwa eminye iyafakwa ekudleni eminye iyafakwa ematiyeni, eminye emasuphini.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ziyelapha izinyanga laba "prophet" bayahamba besiya gebha lezo zihlahla basize ngazo abantu.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezitshiyeneyo .Eminye uyayithola noma ngaphi kwendawo Uyahamba ukwanise ukufika uzithathele yona ungayicelanga .

Imithi yesintu iyimihlobohlobo yezihlahla ezitshiyeneyo , eminye isetshenziswa ingamahlamvu , eminye kusetshenziswa izigojwana zakhona , eminye kusetshenziswa amaxolo akhona eminye njalo amaluba .Leyi mithi izinyanga ziyabuya ziyigebhe zelaphe ngayo abantu.

Ezinye zezihlahla ziyalinywa ezenza imithi yesintu. Uyazithola zilinyiwe ezivandeni emasimini ukuze umuntu enenelise ukuthathta leso sihlahla asifunayo asisebenzise

Imithi yesintu itshiyetshiyene. Eminye yakhona isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Uyayithola beyisebenzisa imanzi eyinye besebenzisa izimpande, eyinye bewomisa izihlala zakhona lamahlamvu, kusebenze kuwomile.

Amaluba amanye aphumayo emagangeni ayelapha kakhulu imikhuhlane ehlukeneyo. Amanye amaluba asebenza emanzi, amanye esebenza ewomile

Izihlahlahlahla ezinengi oyabe uzibona, ziyabe ziselapha imkhuhlane etshiyetshiyeneyo. Lezo zihlahla izinyanga yizo ezifika zizigebhe zihambe ziyelapha ngazo abantu.

Amahlamvu ezihlahla eyalapha imikhuhlane eminengi, amahlamvu la asetshenziswa kakhulu yizinyanga ukwelapha ngawo abantu abagulayo. Amahlamvu la atholakala egangeni izinyanga ziyahamba ziyewadinga zibuye lawo zizolapha ngawo abantu.

Izihlahla ezenza imithi yesintu ezinye zakhona ngezilinywayo ezinye zakhona ngeziziphumelayo egangeni. Lezizihlahla ezinye zilamahlamvu amakhulu ezinye zilamahlamvu amancane.

Kulezihlahla ezitshiyeneyo ezenza imithi yesintu. Izihlahla lezi zitholakala egangeni ezinye zitholakala ezivandeni. Izinyanga ezinengi zihamba zisiyagebha leyomithi. Ezinye zisebenzisa amahlamvu akhona, ezinye amaluba ezinye njalo izimpande zakhona.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu emphakathini. Iyelapha imkhuhlane etshiyeneyo, njalo itholakala ezindaweni nje ezitshiyeneyo. Eminye ngehlanyelwayo eminye ngeziphumelayo.

Amaluba atholakala esivandeni amanye akhona ayasiza kakhulu amanengi abantu balapha ngawo amazinyo abuhlungu lawo maluba uyakwanisa ukuzihlanyelela wona ube uzisebenzisela

Kuqakathekile ukuthi ngelanga uzithole uzidlele uzinathela imithi yesintu ikakhulu o ginger olemon lamanzi ukuze uvikeleke emkhuhlaneni yonke enjengayaboflue uphepha

Imithi yesintu ilusizo kakhulu, ikakhulu kithi thina abantu besintwini ithemba lethu lisekutheni imithi le iyelapha njalo iyasebenza kakhulu ukubulala imikhuhlane etshiyeneyo. Iyasisiza kakhulu itholakala ezinyangeni

Imithi yesintu enengi layo yiyo eyenza amaphilisi esimanjemanje lawa esesiwathenga emakhemesi. Bayahamba bayegebha impande zakhona , bachaye bazichole, kumbe bethathe amahlamvu bawagige bayenze ngawo amaphilisi kumbe amaxolo esihlahla.

Ayisizo zonke izihlahla zemithi yesintu ezitholakala egangeni. Abantu bayahamba beyothatha izihlahla bezozihlanyela emakhaya kumbe emasimini abo. Kubalula kakhulu nxa usuthatha isihlahla usisebenza siseduze kulokuya egangeni.